Paɣaba ni dabba n bɛ tandoɣu ni n saɣandi ginda roba taha pa ko biɛɣu zuɣu so gbubi ŋmani maŋli ka bob bob sabinli ka ŋun ʒɛ n baɣa o yɛ liiga ʒiɛ shab tam tandoɣu maa nangbani piba

Kuliga n doya ka ŋarima pa di zuɣu ka tihi sa yaɣa ayi maa yiya bɛ di yaɣa ayi maa kuliga maa zuŋu ŋarima maa zooya ti mali zaɣ piɛla ka mali zaɣ ʒiɛhi